Silimiinsi n-chani ŋɔ bɛ ʒirila adaka bɛ niriba pam n-nyɛ ba bɛ puuni shɛba pilila zupiliti.

Doo n-duɣiri "motorking" ka paɣaba ninkura ka bɛ be "motorking" maa puuni ka tihi ni mɔri gba be bɛ nyaaŋa.

Niriba n-laɣisi ʒiya niriba maa puuni shɛba yela liiga chichɛra ka shɛba nyɛ ban tabi bɛ nyee ka du'karili ʒiya m-baɣi niriba ŋɔ niriba ŋɔ nyɛla ban galisi pam bɛ puuni so pilila zipili piɛlli.

Shitɔɣu m-bɔŋɔ ka be kohiri binyɛra di puuni ka filaawas gba zan zaya tihi beni ka "sign board" tabi tia maa ka "check out" gba be dinni.

Paɣasara n-ʒeya wari waa ŋɔ ka so ʒe be nyaaŋa n-ŋmaari ba fotonima shɛba ʒi be nyaaŋa maa ka shɛba ye neein'piɛla.

Ko'biɛɣu n-doya ŋɔ ka yiya zan zaya so ʒi tahili n-zaya ka so ba moto so gba ʒiri nɛma ka zaya.

Yiya n-ʒen ʒeya ŋɔ yiya maa nyɛla yiya pam di shɛŋa peenti la peenta piɛla ka pala chaŋ chaŋ gili dinni.

Silimbihi n-zanzaya ŋɔ ka shɛba gbubi siliminbi' yino ka ye neen' sabila ka bin' piɛla be din ni.

Niriba anu m-be anfooni ŋɔ ni. Paɣiba ata dɔbba ayi do' so ʒia ka kpa niŋkpara ka ye daliya sabilinli paɣa so zaya.

Daa n boŋɔ ka loorinima chani pala zuɣu ka ninsalinima ku chana ka bi me jiramiinsa zali palli yaɣili.

Niriba n-ʒen ʒeya ŋɔ be gbubi la Ghana "flag" ka bin piɛla boi tiŋgbanni ka shɛba ʒi gbariti cheche zuɣu.

Kambɔnsi naa n-ʒia ŋɔ o bɔbila bini ka ye nyiŋgokɔriti o piri bansi niriba pam zala ŋɔ nyaaŋga.

Bipuɣinsi ayi n zaya bi paɣiri la ŋmana ka bidib yino za bi sani "tractor" gba ʒe dinni

Silimin' paɣa n-zaya ŋɔ ka so jinjam sabinli ka jaa o napɔŋ ni o ŋme bolli ka so ʒe o nyaaŋa n-ŋmaari o foto.

paɣiba n-zaya ka ye nyingokɔriti ka so chinchina bɛ nyɔri ni tariga ka loorinima zanzaya

"Dinning" ni m-bɔŋɔ duɣili shee ka kuɣisi ʒeya ka be duɣili duɣili binyɛra be dinni ka filaawas gba tamya.

niriba n-zanzaya ŋɔ ka loori gba zaya bɛ malila nɛma kpɛhiri loori maa puuni ka so ye daliya buluu

Palli zuɣu m-bɔŋɔ ka loorinima chana loori ʒee gba nyɛla din be palli maa zuɣu ka loori sabinli beni ka yiya ʒen ʒeya.

paɣisara m-be awaanda ni ŋɔ tihi nyɛla din be di ni ka taha zanzaya ka so zaya n-zuɣiri awaanda

Moɣili ni n boŋɔ ka ŋarim diba ayi tahi di puuni ŋarim yinga kam puuni piɛɣu beni mi ka ŋarim yinga ni ka nachimba ayi beni ka bihi ata mi gba ʒi ŋarim yinga ni.

So nʒiya n ŋmeri tim pana. ɔyela daliya ʒɛɛ. niribi anu gba nyɛla ban ʒɛ ɔ nyaaŋa.

Paɣaba n-zaya ŋɔ be diɛmdi mi be gbubi la gabsi n-diɛmda tihi gba nyɛla din be dinni yiya beni.

tihi n-zanzaya ŋɔ ka taabonima dɔya pɔhim ʒe n-kabisi yili maa ka paapu gba beni

Bidibisi n-zaya ŋɔ bɛ tumdila tandi tuma so gbubila soobuli n-toori tandi n-niŋdi pan ni.

"Laptop" n-zaya ŋɔ ka kopunima ayi tamya teebuli zuɣu "pen" gba nyɛla din pa dinni.

Duu puuni m-bɔŋɔ ka kuɣisi zanzaya ka pateesanima bahibahi duu maa puuni ka bɛ yɛrigi binshɛɣu n-sɔŋ duu maa puuni ka zaŋ teebuli tam di zuɣu.

Ko' biɛɣu n-doya ŋɔ ka saɣirisaɣiri kuli do ko' biɛɣu maa gbuni ka daadama chana loori ʒee nyɛla din ʒeya ni.

Paɣasara n-ʒeya ŋɔ be niriba pam n-nyɛba be zaa ha yela nyingo kɔliti ka shɛba gbubi tan'piɛla.

shɛba n-zaya ŋɔ gbansabila mini gbampiɛla n-zaya bɛ zala kum daadaka gbuni ka zaŋ ghana fulaaki n-zaŋ pɔbi li

"Airport" m-bɔŋɔ ka niriba pam be di puuni ka baajinima be binshɛɣu ni mtn beni nyɛla din tabi.

Daani n bɔŋɔ ka so ʒɛya ɔ kohiri la kamantoonsi so gba ʒi ɔsani, ka pɛri ʒaya.

Duu puuni m-bɔŋɔ ka kuɣisi zaya dufiɛya gba pampala kuɣisi maa zuɣu ka teebuli zaya.

Daadama m-bɔŋɔ bɛ niriba pam n-nyɛ ba Silimiinsi gba nyɛla ban be bɛ puuni ka paɣaba gba beni teebuli nyɛla din ʒe bɛ sani.

Ninsalinima n zaya ŋɔ bi yela sooja nema ka gbubi gabsi n boora ka bi sa tanti piɛla.

Afanima m-bɔŋɔ bɛ zaa yɛla nɛm’piɛla zaba piɛlapiɛla ka shɛba bɔbi tabisi ka shɛba mi pili zupiliti.

Paɣiba n-zaya ŋɔ bɛ niriba pam n-nyɛ ba so pala sar’piɛlli ka bɛ bɔbi bɔb’piɛla ka niriba ʒemʒe be nyaaŋa.

Nachimba nachimba n zanza ya ŋɔ ka bobi bin piɛla ka gbubi moɣuni binkɔbigu bɛ wuhi o la zuɣu saa ka tihi ʒenʒeya.

ɛpɔti m-bɔŋɔ ka pilɛn zaya pilɛn maa nyɛla zaɣ' piɛlli shɛba nyaɣila baajinima n-chani pilɛn maa gbuni

So n-ʒeya ŋɔ lala niri maa o sola jinjam piɛlli ka ye daliya "yellow" ka loorinima ʒen ʒe o nyaaŋa jiramiinsanima gba nyɛla din ʒeya.

Santa teebuli n-zaya ŋɔ di zala duu puuni ka gilaadinima ni kuɣusi ja di zaya ka dufɛlinima pa kuɣusi maa zuɣu.

Ninsalinima n-ʒeya ŋɔ be niriba pam n-nyɛba shɛba sola chinchina be nyuɣani tarisi ka so ye nyingo koligu.

polinsi n-ʒen ʒeya ŋɔ ka pili be "helmet"nima maa ka gbubi be malifanima ka so ʒeya n-kohari "yoghurt".

Teebuli m-bɔŋɔ ka so ʒi dinni ka lala niri maa gala waache ka gbubi "pen laptop" gba nyɛla din pa teebuli maa zuɣu ka fone paya.

Paɣi n zaya ŋɔ paɣ'sabinli n nyɛo Ka o zirI nyɛmanyɛma ka kohari tulalɛnima

Diɛma duu puuni m-bɔŋɔ ka bidibiga ŋɔ za zuɣusaa ka gbibi yɛduhirigu ka ye neen' sabila ka bipuɣinsi gba be di puuni ka binsabila za dinni.

Nachimbihi n ʒiri kpiimba daa daka ka kpiimba daa daka ŋɔ ka di nyɛ zaɣim nachimbihi ŋɔ shab nyɛla ban ye daliya ka di nyɛ zaɣ'sabila ka so ye daliya ka di nyɛ zaɣ'dozim.

Daadama n-zaya ŋɔ be zala dundɔŋ puuni ka so ye chinchini daliya ka loori zaya.

Paɣasaribili n-wari waa ka nachimbili zaya ŋmɛri guŋgona niŋdi o ka o wara paɣasaribili ŋɔ nyɛla ŋun nyili o nyina ka ye'duɣirigu ʒe nachimbili ŋɔ tooni.

Daadama n-zaya ŋɔ be niriba pam n-nyɛba shɛba pɔbi nyɛpɔbirisi ka su binyɛra be nuhi ni ka ye neen'piɛla.

Bidibisi ayi n-ʒiya ŋɔ yino maa pilila zupiligu bɛ gbubila malifanima ka pata ʒe bɛ nyaaŋa.

Tuntumdiba n-laɣim be duu puuni Silimiinsi gba nyɛla ban be duu maa ni ka tiivinima ayi tabiya.

Paɣasara n-zaya wari waa ŋɔ be kaya ni taada waa ka be wara be sola chinchina be nyuɣani tarisi.

Gban sabila mini gban piɛla n wari waa gban sabila nyɛla ban be bɔɣa ŋmaa ni daliya bɔɣa ŋmaa ka di nyɛ zaɣ'sabila ka so chinchina ka gban piɛla ŋɔ ye chinchina daliya mini di jinjam.

Niriba ata m-bɔŋɔ yino nyɛla poliŋga o zala o moto gbini ka yaagi o gbali ni o ba moto. So zala dinni ka kpa niŋkpara.

Doo mini paɣa be bela bɛ tuma shee duu puuni ka bɛ be doo maa kpala ninkpara ka ye daliya ʒee ka paɣa maa ye daliya buluu.

Tihi n-zan zaya ŋɔ ka loorinima za pala yaɣili yili shɛŋa nyɛla yili piɛla ka taha nyɛ taha ʒehu.

Daabihi m-bɔŋɔ bɛ pala kamantoosi ka pa wulijo ni leemunima ni alibalisanima m-kɔhira hali mana gba be dinni.

Paɣasara n-ʒeya ŋɔ ka so gbubi ŋmani be puuni so gba nyɛla ŋun gbubi laa ka be so bin'sabila.

salimbɔɣili ni m-bɔŋɔ shɛba pilila zupiliti m-be salimbɔɣili maa ni ka bɔkatinima ni dalibihi ka di be salimbɔɣili maa ni

Mɔɣili ni ka bihi kana ti diemda bi diɛmdi maa duɣiri la kom bidibisi beni ka bipuɣinsi beni ka shab so peto bihi ka bi shab ye daliya bihi.

Niriba ata m-bɔŋɔ bɛ nyɛla dabba bɛ ʒirila pannima bɛ tumdila tandi tuma bɛ durila taabonima.

Daadama n-zanzaya ŋɔ ka so ʒiri ʒiɛriʒiɛri ka so gba nyɛla ŋun ʒiri dagansi ka loori piɛlli zaya.

loori n-chani ŋɔ di nyɛla loori shɛli din miɣisiri kɔnkireeti maa palli zuɣu ka o chana ka yiya zanza kpaŋsi

Duu puuni m-bɔŋɔ ka gɔro za duu maa ni ka dufiɛya pampaya. Duu maa puuni di peentila peenta piɛlli.

Building nim n wurim wurim sarati niŋ ka jiramiinsanim kabisi kabisi ka niriba ʒe nimaani.

tuntumdiba niriba ayi n-zaya ŋɔ bɛ zaa pilila zupil' ʒɛhi ka yino gbubi buku so zaŋla foon n-kpa o tibili ka pilooda za ni maani

Daa dama n ʒiya ŋɔ , bɛwarila bɛkali waa, shabi yela din tiligi sabila n ʒɛ ni maani ka gbubi bin piɛla ,

Paɣa so n ʒayaŋɔ, ɔ zaŋla bin piɛli n lɔ ɔ sheeni ka ga woch, ɔ kpala ninkpara

Paɣaba n-ʒen ʒeya ŋɔ be pam n-nyɛba ka be zaa bɔbu bɔbisi ka ye chinchina daliya.

So n-ʒeya ŋɔ o vooti mi ka zaŋ o vootin gbaŋ na n-ti niŋdi adaka ni adaka piɛl' shɛli gba za dinni.

Bia so n ʒɛya ŋo bia maa chɛbilinla o zabiri ka niraba ʒɛnʒɛ o nyaanga bipuɣunsi nyɛla ban biɛni ka bidibsi gba biɛni ka so yɛ daliya ʒiɛ

Bidibisi ayi n-zaya wari waa ŋɔ lala bidibisi maa bɛ niriba ayi maa zaa niŋla lasitanima ka ye gaana nɛma ka shɛba zaya n-lihiri ba silimiin' bihi gba be bɛ puuni.

Niribi n ʒɛnzɛya ŋɔ shabi gbubla macur fɔn n zaŋ kpa so nɔli ka ɔ yari yatoɣa la la niri maa yela neen' piɛla

Silimiingi mini o paɣa n ti pahi be bia paɣa ŋɔ nyɛla ŋun gba tingban ni ka doo ŋɔ ʒe kuɣu zuɣu ka bia ŋɔ mi.nye ŋun za zuɣusaa ka gbubi o neebu bili o nuuni.

niriba n-ʒinʒia ŋɔ silimiinsi gba be dinni so gbubila foon n-ʒi dinni ka paɣa so gba ʒia ka gbubi lapitɔpu n-dihira

Yili n-zaya ŋɔ yili maa yili maa di nyɛla jiraamiinsa tambu yim n-nyɛ li ka niriba ʒemʒe di gbunni.

Duu puuni m-bɔŋɔ ka kuɣ' piɛla zanzaya anashaara kuɣisi ka duu maa puuni ka di peenti peenta piɛlli ka teebuli gba za duu maa puuni.

Paɣasara ayi n-zaya wari waa ŋɔ ka niriba zaya giliba so ʒi be puuni ka nyɛ paɣa o yela daliya sabinli ka nachimbili so ye bin'ŋmaa.

Niriba n-ʒen ʒeya ŋɔ be wari la be kali waa ka tihi gba beni du'kpula gba be dinni.

Duu puuni m-bɔŋɔ ka niriba ben be dinni ka be ye kootu sabila sabila tiŋgbani zuɣulana nyɛla ŋun gba be dinni Nana Akufu Addo.

shɛba n-ʒeya ŋɔ bɛ warila baamaaya bɛ ʒela tia gbuni n-wari lala waa maa

Daa dama n bɔŋɔ ka soʒɛya ka kpa ninkpara la la niri maa gala wachi, ka ye daliya yelɔw, so gba nyɛla ŋun gbubi ŋmani n nyuri kom,

Paɣiba n-ʒinʒia ŋɔ bɛ nyɛla bɛ niriba pam chaya gba nyɛla din za bɛ tooni ka so zaya ka so jinjam sabilinli.

Bidibisi ayi ʒɛya ŋɔ bɛ malila dari lɔɔri niribi ayi be dipuuni ka niribi ata daara,

Yiya m-bɔŋɔ ka sarati niŋ din ni ka yiya maa ka di wurimwurim kuɣisi nyɛla din zanza yiya maa sambanni ka tirata gba zaya.

Niriba n-ʒen ʒeya bihi gba nyɛla ban ʒe dinni ka bin'ʒehi kaavi be nyaaŋa.